Ŋutsu aɖe kple evi gbogbo aɖe wole egbɔ, eye wole watermelon ɖuu woma me eye eɖewo tɔ ɖe eƒe megbe tsitsiawo tɔ ɖe eƒe megbe eye ɖeviawo tɔ ɖe eƒe exa dzi.

Nyɔnuvi aɖewo wole ɛɛ ɛɛ ewoe ɖum. Wo katã wobla avɔ va se ɖe woƒe eno gbɔ. Wo ɖeawo bla naɖewo ɖe ta. Ɖeawo hã womebla.

Ame woame etɔ̃ aɖewo, wolé agba aɖewo ɖe asi eye ame kɛmie tɔ ɖe emia me la, eɖɔ kuku, ye ame ke he tɔ ɖe titina hã kple ame ke tɔ ɖe nuɖusi dzi la, woawo tsɛ…

Ŋutsu gbogbo aɖewo le dɔ wɔm. Wosu gbɔ ale gbegbe eye wolé sofiwo wole do aɖe kum eye ame aɖewo hã wolé agbawo ɖe asi tsi le eme wole nane kum le etome.

Ŋutsuvi aɖe tɔ ɖe ahadzraƒe eye wo wole foto ɖem. Edo gaŋkui. Edo kuku. Ele bagi dze ɖe asi etɔ ɖe aha kreti gbɔ. Edo afɔkpa dze eye woga le koti ɖe ɖe asi.

Akple akple kple fetridetsia ɖe le agba me. Agba agba le agba la me la, akpa kple woelɛ hã le eme. Atadi le eme. Wokɔ amidze la kɔ wɔ fetridetsia.

Nyɔnu aɖe la ele nu ɖum, eƒe nuɖuɖua ele ekplɔ dzi le agba ʋe ɖe me eye aha ɖe le nuɖuɖua ƒe axa dzi.

Eʋu aɖewo le duame amewo ha le mɔdzi aƒewo ha le mɔto amewo le zɔzɔm le mɔto ame aɖewo ha le nu ƒlem le mɔto

Ame aɖewo le ʋe ɖum. Woda avɔ, kente aɖe ɖe woƒe alime kpakple woƒe abɔ dzi. Nyɔnu aɖewo le wokpɔm, wole nukom. Nyɔnu aɖe hã le ʋe ɖum ŋutɔ.

Nyɔnu aɖe kple eviawo wole woƒe dɔ wɔm, wole aƒe me eye nyɔnua eviawo nɔ zikpui dzi eye nyɔnua kɔ etsi kɔ nɔ kɔkɔm ɖe wo dzi, womeɖe awu o gake nyɔnua kɔ etsi gakɔ le kɔkɔ ɖe wo dzi.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe mɔ to. Ame aɖewo le nu dzram, ame aɖewo hã wole zɔzɔm. Ɖevi tukui aɖe ekɔ kusi gã aɖe da ɖe eƒe ta dzi eye wogale taya aɖe mlim.

Ŋutsu aɖe ha, yevu aɖe hã tɔ ɖe nudzraƒe ƒe xɔ mɔnu eye le nudzraƒea wole aŋuti kple fruti bubuawo dzram.

Ame gbogbo aɖe eye nyɔnu amea woame etɔ̃ wonɔ anyi ame susuewo tɔ ɖe anyi tɔgbe aɖe ekɔ etsi aɖe kɔ na nyɔnuvi aɖe be neno le etsikunu me.

Ame gbogbo ɖewo tɔ ɖe anyi eye nyɔnuvi aɖe ele gasɔ dzi, mele gasɔ la do o, gake eƒe afɔ ɖeka le anyigba gake ɖeko wònɔ gasɔ la dzi henɔ adzɔge kpɔm eye ame gbogbo aɖewo le eƒe megbe.

ame woame atɔ aɖewo le agbadza ɖum ŋutsu ɖeka kple nyɔnu woameve ŋutsua le nyɔnuviawo wó me titina wókatã wome dó afɔkpa o ye le wóƒe ŋgɔgbe la ŋutsuaɖewo le ʋuƒom nawo

Amewo le dɔwɔƒe, ame woameve wotɔ ɖe didi ƒe wotɔ ɖe tractor aɖe gbɔ, tractor la le edɔ aɖe kum eye ame eve aɖewo hã wonɔ agbadɔ aɖe te.

Nyɔnuvi woame eve aɖewo tɔ ɖe eka gbɔ, wodo wokɔ avɔ kɔ bla ɖe ali dzi, eye wole awu siam, koklo aɖewo hã le megbe ŋgɔgbe na wo.

Ɖevi woame etɔ̃ aɖewo le agba me klɔm, nyɔnuvi woame eve, ŋutsuvi ɖeka, ŋutsuvia le gaze la lɔm eye nyɔnuvi ɖeka hã le agba me klɔm, ɖeka le agba kpalam.

Ŋutsu ade aɖewo le fefem aɖe wɔm. Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe woƒe megbe le wo kpɔm. Ŋutsu ɖekala lé woame ve ɖaa si eye wògado kuku ɖeka.

Ŋutsu ame eve aɖewo le ɖafiaƒe eye ɖeka le ɖa la fiam na evelia, ameke le eɖala fiam la do kuku edo gaŋkui, eye eɖafiaƒe la, zikpuiwo gã aɖe le.

Ɖevi wɔam etɔ̃ aɖewo trs foyo adre eye woame ve wole nu kom. Ɖeka hã ekɔ eƒe asi kɔ ƒo ɖe eƒe nugbɔ. Ɖeka hã be ɖe emegbe eƒe ta vi ɖe koe le dzedzem

Fia kple eƒe ŋutsu aɖewo, wo katã woƒo ƒu eye wole awu dzẽ me. Eɖewo hã wodo kuku dzẽ. Ɖewo hã womedo kuku o, eye wotɔ ɖe anyi.

Nyɔnu aɖe nɔ dzodoƒe eye wòle akanami tɔm. Kanamila bi ta la ele kanamila fɔm le amia me. Gaze hã le egbɔ. Tɔkpo hã dzodoƒe eye etsi le eme.

Ame aɖewo le asi me le fimi ke wokɔ na eŋu kɔ yina aƒe me eye wole woƒe agba kɔm le ŋu me dem eyata wode agba ŋua me eye wole ka blam ŋua.

Ame gbogbo aɖewo le emɔ tsom. Eŋuawo tɔ ɖe anyi na ameawo be ne wotso emɔla. Exɔ aɖewo hã wole mɔto. Exɔ gã aɖewo le mɔlato.

Ame ame ŋutsu wɔme etɔ̃ aɖe wotɔ ɖe aƒu to. Wotɔ ɖe akusi gbɔ wole takpekpe aɖe wɔm. Ŋutsu wɔme eve wodo awu dzi. Ɖeka le gaŋkui ɖe asi, ɖeka hã kpla bagi.

Ame woame atɔ aɖewo le volley bɔl ƒom, yevu woame eve kple ame yibɔ woame etɔ, yevi nyɔnuvi ɖeka eh eh eye ŋutsuvia ɖeka nye yevu eye wo kata wole.

Enudzrala ƒe aɖe la, ele mɔto eye nudzra gbogbo aɖewo le mɔto, wole mɔ xe na eŋuwo eye ame gbogbo aɖe hã wole asikpa wole nu ƒlem.

A Ŋutsu kple nyɔnu ade ade ɖe wonɔ aba dzi. Wole aba la dzi kple woƒe evi woame etɔ̃. nyɔnuvia woame etɔ̃. Ŋutsua le evia ɖeka ɖe asi. Nyɔnua le via wɔame vea ɖe asi.

Ame aɖewo wole aha kɔm ɖe anyigba na mawuawo. Wo katã wota avɔ hĩ eye ame kemɛ le aha kɔm ɖe anyigba la elé ati ɖe asi.

ame gbogbo aɖewo le yevu gbogbó aɖewo le avi fam wó amɛ aɖe ku eyata wó kɔe kɔ de aɖaka me eye wó kɔe kɔ yina ameɖibɔ me wó yina ɖiƒe

Ame aɖewo wo..wo..wo..wɔ wɔmawo le sika kum le do ɖe me wole sika kum le ke me wole sika la hã klɔm le agba me, ame aɖewo bɔbɔ eke la kum kple sofi.

Nyɔnu aɖe le dɔ wɔm eye le kplɔ̃ la dzi la nuŋlɔti aɖe le edzi agbalẽwo hã le kplɔ̃a dzi nyɔnu la ŋutɔ le kaƒomɔ ɖe asi.

Le ame aɖewo nɔ kplɔ dzi wole dɔ wɔm, le kplɔ la dzi la, abe kaƒomɔ woame eve le kplɔa dzi, gaŋkui hã le kplɔa dzi, agbalẽwo hã le kplɔ la dzi, etsikunu aɖe hã le kplɔ la dzi.

Ɖevi aɖewo womedo awu aɖeke ɖe dzime o. Wokɔ agbote, avɔ aɖe bla ali dzi eye wole nane kpɔm le kaƒomɔ aɖe dzi. Nua ɖi kokoe ta wole kokom.